Kuliga n doya kom n doya ka kom maa zooi pam ka sitima nim bɛ di puuni ka tihi ku galisi nuzaa ni nudirigu zaa sa tihi maa puuni ka yiya biɛni yiya maa gba nyɛla din galisi sitima nim bɛ di puuni shiip nima ni binyɛra

Kom n doya ka bihi anahi laasabu ka bi zaaha ku laɣam kuriya ka bi zaaha gbubi ko toori binyɛra shab gbubila kurigu boɣati nima ka shab gbubi gbambili buluu ka shab gbubi gbambihi piɛla ka bi zaa laɣam toori kom ŋo ka bi nyaangi mii ka kuli duli ku biɛni

Salim boɣali ni n boŋo ka niraba kuli zooi pam viɛnyɛlinga n gbira salma nin ŋo ka chan paɣarili ka pai nim ʒɛya ka gbanbihi ʒɛya ka so kuriya ka so mii ʒɛ zuɣusaa ka gbambil ʒiɛ ʒɛya ka ko biɛɣu bɛ di puini so yɛ liiga buluu bi tooni sa ka tihi gba bɛ nimaani

Kuli siɣiribi n boŋo ŋo ka bi yi kuligi kuna kamani bi niraba anu laasabu bi zaa mii ʒirila siliba taha la ka di nyɛla kom guuka ka bi yino gbuba ka bi kuli piɛ foli n chɛni sa ka tia ʒɛ bi tooni ka yiya gba biɛni

Paɣa n ʒia ka ye niɛnpiɛla hali ka pa sari piɛlli ka che n gbibi kafuni o nuuni n vibiri buɣum. ka boɣati daaga ʒɛya ka pai tam dizuɣu ka binyɛra be dipuuni ka o chimda ka niriba mee be tooni sa dobba ni paɣaba.

Paɣa n-ʒaya o ʒa n-tabila teebuya teebuya maa nyɛla pilasitiiki teebuya ka di nyɛ zaɣ’ baŋkom paɣa ŋɔ nyɛla ŋuni ye daliya sabinli laasabu ka so jinjam ʒiɛɣu laasabu lala teebuli ŋɔ zuɣu hiita kɔpu tamya fulaawasi gba tamya nɛmanɛma tamya ka o gbubi binyɛr’ shɛŋa o nuu ni ka kpahigu yili dunoli ni